Varumbana vedu patinovaendesa kuzvikora vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana, uye vamweni vanofundiswa maringe ngezveutano kuti vakone kushambe nyare ponapo pavanobve kuchimbuzi.

Varumbwana vanosisa kunga veifundiswa maringe ngezveutano hwavo. Izvi zvinoita kuti vakure veiziya zviro zvakawanda maningi, sekushambe nyara, sekukwesha mazino.

Zvakadini kunaka akiti woye kuti varumbwana vedu vaende muzvikora mwona mwavanofundiswa kuti vakone kubhuya chiyungu uye vakone kunyora magama anonesa kana kufundira kuemba .

Zvikora zvinoendwa nearumbwana dzinenge dzichifundira kuerenga pamwe nekunyorwa mazina adzo uye kuremekedza antu asharuka mumatunhu mwadzinenge dzichigara.

Mwaizviziya ere kuti zvikora zvevarumbwana zvibaari zvikora zvakaba akosha yaamho tikaningira nyamashi tinoona kuti varumbwana vedu vanoenda kuzvikora kuti vaende kunodetsereka kubudikidza ngekufundiswa.

Nyamashi unowu tikaningira varumbwana vedu vanopinda mukati mwezvikora vanodetsereka kuburikidza ngekufundiswa Kwavanoita mukati Mona imomo izvi zvinobadetsera yambo.

Mikuwo idzo dzinoenda varumbwana muzvikora mikuwo yakanaka ngekuti varumbwana vedu vanofundiswa zvakawanda mukati mwezvikora mwona umwomwo zvinokhomba kuti mundaramo yawo ichange yakajeka.

Mundaramo yedu varumbwana vano sisa kunge vei enda ku zvikora ngekuti kona ikweyo vanoona zvekuita mukati mwe ndaramo yawo izvi zvinodetsera yambo kuti vazo kwanisa kudetsereka mundaramo yawo.

Zvakadini kunaka kakurutu kuendesa varumbwana kuzvikora ngekuti kundau yona iyoyo vanofundiswa zvakawanda yaamho, tikaningira vanofundiswa kugara nevamweni zvakanaka.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti tikaningira muzvikora zvevarumbwana munodiwa muntu weshe kuti auye kunofunda zvisina kuti muntu unorarama neurema ere vanokudetsera.

Zvikora zvevarumbwana zvakabaanaka maningi ngekuti zvinofundisa varumbwana ava Kuti vakwanise kudetsereka mukati mwendaramo yavo ponapo pavangadai veifundiswa zvinoita mundaramo yawo.

Rumbwana dzinoendawo kuzvikora apo dzinenge dzechinofundira kuerenga uye futi kuziya matuluzi kudai ngekumaona pamufananidzo uye dzimweni dzenguwa kutoziyawo kuremekedza antu akuru munharaunda mwadzinogara.

Igwinyiso remene-mene tikaningira nyamashi, tinoona kuti muzvikora zvevarumbwana, vantu vanoenda kunofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana, izvo zvinozovadetsera mukati mwendaramo yavo.

Mukati mwezvikora zvevarumbwana tinoona kuti ,varumbwana vedu vanofundiswa zvakasiya-siyana, kusanganisira mitambo, iyo yavanosisa kutamba, kuti vazoona ndaramo kubva kumitambo yakhona.

Nyamashi tinoningira kuti mundaramo mwedu vantu tinosise kunge teienda nevarumbwana vedu muzvikora kuti vende kunodetsereka kubudikidza nekufunda kwavanoita mwona umwomwo.

Rumbwana dzinofanira kuendawo kuzvikora kwadzinenge dzichinofundira kutamba neamweni zvakanaka pamwe nekunyora mazina adzo. Uye dzichinofundiswawo tsika nemagariro edu echivantu kuti dzikwanise kugarisana neasharuka muntaraunda.

Chakanakira kuendesa vana kuzvikora ngechekuti kunofundwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chiyungu masvomhu uye varumbwana vedu vanofundiswahe kuti vakone mitambo yakasiyana siyana.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwendaramo yedu varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vandodetsereka kubudikidza ngemishando yavanoda kuzoita mundaramo mwavo pona pavanenge vokura.

Mwaizviya ere akhithi woyee kuti nyamashi arumbwana vanoenda kuzvikora kundobetsereka zviro zvakasiyana siyana. Vamweni vanofundiswa kuti vaone kubhuya chiyungu kwemene. Vamweni vanofundiswa masvomhu.

Vakomana nevasikana vanoendawo kwavanenge vachinofundira kuita mabasa akasiyana siyana anova anosanganisira kuaka mhatso, uye futi kuti vatoziya kuti pavanenge mishando yavo chinhi chakakosha hutano hwavo nokuti havafaniri kuita mushando wekuti vanenge vechikuvara pamushando wavanenge vachiita.

Vakomana nevasina vanoende kuzvikora uko kwavanenge veindofundira mishando yakasiyana siyana zvinoite kuti nyika yedu irambe yeisimukira uye futi kuti tikwanise kuzowanawo vanhu vanogadzire mishini inenge yafa iyo yatinoshandise kugadzire zviro zvatinopona nazvo zuwa ngezuwa.

Tinganingira mukati mwezvikora zvepadera, tinoona kuti vantu vazhinji vanopinda mukati mwonamwo mwezvikora umwomwo kuti vadetsereke kubudikidza ngekufundiswa kwavanoita uye vanofundiswa mishando yenyara dzavo.

Muzvikora zvepadera tinoningira kuti vantu vanoenda kuti vaende kunofundiswa mishando yenyara dzavo izvo zvinozoita kuti ramangwani ravo rive rakajeka kubudikidza ngekukona mishando iyi.

Igwinyiso remenemene muzvikora zvepadera vantu vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana izvo zvinovanasirira kuti vaendezve muzvikora zvepadera pavanozofundiswa maringe nezve mishando

Mukati mwezvikora zvepadera tinoone kuti vantu vazhinji vati kureyi vanoenda kunofundiswa maringe ngezvemushando yavanoda kuzoita mukati mendaramo yavo ,izvo zvinodetsera yaambo.

Igwinyiso remenemene muzvikora zvepadera tinoona kuti vanhu vanofundiswa mishando yakasiyanasiyana iyo imweni inosanganisira kukone kusona mukati mwendaramo yavo.

Mukuwo dzimweni tinoendesa varumbwana vedu muzvikora, ngekuti ndiko kune rudetsero rweshe, kuti vazova madhokodheya a mangwani, inyaya yekuti vanenge vakabva ngekuzvikora, veifundiswa.

Maizviziya ere kuti muzvikora zvepadera vantu havangofundi chete asi vanofundiswa kuti vakonewo mitambo yakasiyana siyana mundaramo mwavo ino zovadetsera vakura?

Igwinyiso Remene mene tinoringira kuti mukati mwezvikora vantu vanoendemwo kundodetserwa kubudikidza ngekufundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kurima kuaka nekusona.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti muzvikora vantu vanofundiswa zvakasiyana-siyana. Izvi zvinonasirira upenyu hwavo hwamangwani kubudikidza ngekuzoti vaite mishando yavanoda kuita.

Muzvikora zvepadera tinoringira kuti antu azhinji vanendemwo vanofundiswa mushando yenyara dzawo kuti vazokone kudetsereka ponapo vangadai vakura vamunyika.

Mwaizviziya ere kuti mukati me zvikora zvepa dera vantu vanoenda ku zvikora kuno fundiswa maningi maringe ngekuti vazova vatungamiri vakone ku garisana ne amweni zvakanaka.

Igwinyiso remenemene tinoringira kuti mukati mwezvikora vanthu vanopindemwo kuti vanodetserwa kubukidza ngekufundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinoitwa mukati mwona umwomwo.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoone kuti varumbwana vedu vanoendemo kundofundiswa mishando yenyara dzavo . Izvi zvinosanganisira kurima ,kutsetsa kuwaka nekusona .

Mukati mezvikora tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kundodetsereka kubudikidza Ngekunge veifundiswa maringe ngemishando yenyara dzawo inozovadetsera pona pavonokura.

Kuzvikora kunofundisa nevakomana kana vasikana pavanenge veifundira kuita zvimushando zvakasiyana siyana zvinoita kuti ramangwana ravo rive rakajeka uye futi zvinoita kuti rikwanise kuzopona madhokodheya amangwani ndivo vantu Vaya vakatingwadza muturikidzwana.

Zvemene mene teshe tinoziya kuti mundaramo mwedu muntu unosise kunge akafunda kuti adetsereke mune zvakawanda ngeii nda vantu vanosisa kuenda kuzvikora kuno fundiswa

Mwaizviziya ere kuti kuzvikora zvinoenda majaha nemhandara vachiri kutemwa zvinobve ngazi vantu vona avavo vanosisa kudetsereka ngekufundiswa zvidzidzo zvinosanganisira kurima, kusona nekuaka.

Varumbwana kana kuti majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinonga ngazi vanosisa kuenda muzvikora kunodzidziswa zvidzidzo zvakasiyana siyana izvo zvinosisa kuzovadetsera mukati mendaramo yavo.

Ngeamweni mukuwo tinoona kuti kuzvikora vantu vanoenda kufunda zvidzidzo zvakasiyana siyana asi sandizvo zvega zvinoitwemwo vantu vanofundiswa hee kutamba mitombo yakasiyana siyana.

Kuzvikora zvepabera tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoendeyo kodetserwa kuburikidza ngekufundiswa zviro zvakasiyana siyana Vamweni vanofundiswa kuti vakone kuzogadzira magetsi ramangwana

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu, vanthu tinosisa kuenda kuzvikora zvepadera kuti tizokona kudzingwarira ramangwani redu, kubudikidza ngemishando yatinga zoshanda takura.

Muzvikora zvepadera tinoningira ndimwo munofundiswe anhu mishando yakasiyana siyana yona yavanoda kuzoita mundaramo yavo. Mishando inosanganisira kuva madhokodheya amangwani.

Nyamashi nekuti vantu vazhinji vanoenda kuzvikora zvepadera tinoningira kuti vantu vona avavo ndivo vanozodetsera nyika kubudikidza ngemishando yavanenge vakaenda kunofundira.

Vantu vanoenda kuzvikora zvepadera vanoenda kuti vafundiswe maringe ngemishando iyo yavangada kuzoita mundaramo mwawo kuti vazokwanisa kuriritira mphuri yawo neyamangwani.

Tikaningira mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kuti vaende kozoite mishando yakasiyana siyana. Imweni mishando vanenge veikona kugadzira zviro zvakasiyana siyana mundaramo yavo.

Nyamashi unou tinoringira kuti mukati mwezvikora vanthu vasharukwa vanoendemwo kuti vanodetserwe kubudikidza ngekufundiswa mishando yenyara dzavo iyo yavanoda kuzoita ramangwana ravo.

Pachikora panofundira vakomana nevasikana avo vabve zera kana anamai naanababa apa vanenge vechifundira kuita mishando yakasiyana siyana inoite kuti nyika yedu irambe yechihambira mberi uye kukwanise kupedza nzara uye kutosimudzirawo mbatso dzedu dzetinogara.

Nyamashi unowu maizviziva here akiti woye Kuti muzvikora zvepadera vantu vanoendamo kuti vanofundiswa ngezvemushando yona yavanoda kuzoita mundaramo yawo.

Mwai zviziya ere akiti woye kuti mukati mwendaramo yedu iyi vandu tinosisa kunge eienda kuzvikora zvepadera kuti tizokwanisa kudetserwa kuburikedza ngemishando yetingada kuzoita

Mundaramo yatinorarama nyamashi vantu vazhinji kwazvo vanoenda kuzvikora zvepadera kuti vanofundiswa maringe ngemishando yavanoda kuzoita ponapo pavanodai vakura.

Makambozvizwawo ere kuti muzvikora zvepadera vantu vanoendeyo kunoti vanodetsereka kubudukidza ngekufundiswa mishando yavangade kuzoita mukati mwendaramo yavo.

Ngeimweni mukuwo tinongira toona kuti vantu vazhinji vanoenda muzvikora zvepadera kunodetsereka kubudikidza ngekuti Kunofundiswa mishando yenyara dzavo iyo yakabanaka yambo.

Mai zviziya ere kuti mu zvikora zve padera vantu vanoenda kuno fundiswa mishando yaka siyana siyana mishando ino sanganisira kuva madhokodheya kuva vana mukoti.

Nyamashi unou tinoona kuti muzvikora zvepadera vantu vanosise kunge veiendemwo kubudikidza kuti vaite mishando yavanoda kuzoita pona pavanenge vakura vazokwanisa kudetsera mhuri dzavo.

Imweni mukuwo tinoona kuti kuzvikora zvepadera vantu vanoenda veida kufundiswa mishando yakasiyana siyana mundaramo yavo izvo zvinoita kuti vadetsereke kubudikidza ngekufundiswa kwavanoitwa.

Tikaningira mundaramo yedu tinoona kuti zvikora zvepadera vantu vanosise kunge veidetserwa kubudikidza ngekufundiswa mishando iyo yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo, inozovadetsera kuriritira mhuri dzavo.

Igwinyiso remenemene tinoningira kuti muzvikora zvepadera vantu vanoenda kuti vanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa mishando yakasiyanasiyana iyo inosisa kuitwa mukati mwona umwomwo.